Ɖeviwo ta avɔ ŋkume ɖeka eye wo le efli kotoklo me. wobla abɔwo ɖe afɔ eye ameha aɖewo hã le megbe dome na wo ele ŋu ɖe asi ƒoƒom.

Amewo nɔ anyi ɖe zikpui me le ekplɔ ŋu. Gbalẽ le aɖewo gbɔ, gbalẽ mele aɖewo gbɔ o. Aɖewo hã le tsitre ŋu eye ɖeka le adzɔge flagi le egbɔ

Nyɔnuvi aɖe ɖɔ fiakuku eye nuŋɔŋlɔ tsoga ɖe axa dzi nɛ. Ame aɖewo hã le yiƒe megbe. Fiazikpui hã le yiƒe megbe eye ŋutsu aɖe tsi tsitre ele miaki ɖe asi.

Eŋuwo, exɔwo, amidzraƒea, amikuŋuwo lé dzo. Afɔmɔzɔlawo le mɔ dzi. Etsi dza xa ɖe emɔ la godo.

Fom ƒe zikpui woame etɔ̃ le xɔme, woame eve dze ŋgɔ dze wo nɔewo eye ɖeka le axadzi na wo eye ekplɔ le domeza na wo, gbalẽ le ekplɔ la te eye seƒoƒo le gli ŋu.

Ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me eye nyɔnu ɖe hã nɔ anyi ɖe zikpui me. Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe wo gbɔ eye wolé gakpo ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã le adzɔge wokpɔm eye nyɔnu aɖe lé eƒe ali ɖe asi le wo gbɔ

Nyɔnu wome eve kple ɖevia wome etɔ̃ wotsi tsitre ɖe mɔdodo to le amidzraƒe. Nyɔnuawo lé kpɛte ɖe asi eŋu gbemu kple ʋiwo le megbe dome na wo eye mɔwo hã va yiyim.

Nyɔnuvi aɖe ziɔ ɖe dzoteƒe drɔ ŋu eye wòlé gatsi kple kplu ɖe asi. Seƒoƒowo le kplu me eye gatsiwo le gli ŋu.

Ɖevi wome adre le awu ƒoɖi me bɔbɔ nɔ atrakpui dzi deme gli, kotoku le wogbo, ŋgogbagbã le wogbɔ eye gbeɖuɖɔ hã le wogbɔ

Ɖevi aɖe do awu ʋi kple takpi eye ɖetugbi aɖe le megbe ne eko eƒe asi ɖo ɖa gbɔ. Ŋutsu wome etɔ̃ tsi tsitre ɖe ŋgɔ na wo eye ɖeka ƒo asi ɖe gbalẽgo aɖe me.

Ɖevi nyɔnuvi wɔme ene kpe ta. Ɖeka le gagba ɖe asi eye woɖo eƒe asi enu. Ɖeka bla ta eye oƒo asi ɖe gagba la me. Ɖeka le megbe dome na wo.

Ŋutsu wɔme adre le xɔtame edɔ wɔm tso ŋdɔkutsu ƒe dziɖegbeŋuse ŋuti. Woe woƒe edɔwɔwu eye gakuku le eta na wo. Eɖewo le titre eye eɖewo hã wo le anyinɔƒe.

ame aɖewo dó dɔwɔwu eye gakuku le ta nawo, asiwui hã le asi nawo xɔ gã aɖe le wóƒe megbe ŋutsuaɖe tsítsitre ɖe domezã e keŋu ɖe te yame kpɔm

Nyɔnu wɔme eve enɔ anyi ɖe esɔ dzi. Ŋutsuvi aɖe le esɔ ƒe nugbɔ eye nyɔnuvi ɖeka le esɔ ƒe asikɛ gbɔ eye wo zɔzɔm le tsaƒu to.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒo me. Ɖewo do awu yibɔ eɖɔ kuku dzi. Ɖewo hã ɖɔ kuku yibɔ eye wodo nuŋɔŋlɔ ɖe ddzi si woŋlɔ ɖe ŋuƒo dzi.

Ɖetugbi aɖe do awu yibɔ, godui yibɔ enɔ anyi ɖe zikpui me le ekplɔ̃ ŋu edɔ wɔm tso kɔmpita ŋuti. Atukpa le akplɔ̃ la dzi eye agbalẽ hã le akplɔ̃ la dzi.

Nyɔnu ɖe lé ɖevi ɖe ɖe asi le anyigba, eke nu ɖe te, gasɔ kple emɔ womu ɖe wo gbɔ, ŋutsu ɖela lé dɔme ɖe asi, ɖeka hã lé fon ɖe asi. Ɖevi woame eve le tsitre elé fon ɖe asi.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui ddzi eye wo le kɔmpita ɖe asi. Batri hã le egbɔ eye wo ŋdɔkutsu ƒe dziɖegbeŋuse zam si le zikpui la dzi.

Nyɔ wome enyi le tsitre edo wonuiwo ƒe abɔ ɖe dzi le ɖekawɔwɔ me le gbe me eye woƒo ƒu ɖe ŋdɔkutsu ƒe dziɖegbe ƒe kaɖi ŋuti.

Ɖevi ame etɔ̃ kpleŋutsu ɖeka le kplɔ ŋu, kplu le kplɔ dzi na wo eye kɔla vovovowo hã wole. Kɔŋkɔ hã woli, ɖevi woame eve kɔla kɔm ɖe kɔŋkɔa me eye ɖeka le fefe nu ɖe asi.

Eŋu wome evewo dze afɔku. Ɖeka nye amadede dzɛ̃ eye ɖeka nye amadede ʋi. Dzɛ̃tɔ ƒe ŋkume gbã eye ʋitɔ ƒe ŋkume kple axadzi wogbã eye wodo eɖokui ɖe gakpo si le mɔ ƒe axadzi.

Ŋutsu aɖewo le to mɔ. Ɖeka le tsitre ewu afɔ yi di eye ɖɔka ma wo dome. Eɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eɖewo hã le tsitre nu.

Amehawo ƒoƒu ɖe atigã aɖe te, aɖaka ɖe wogbɔ, ŋutsu aɖe dzeklo ɖe nyɔnuvi ɖe gbɔ, eɖo le anyinɔƒe, eɖo le tsitre, eɖo do awu yi, eɖo do awu yibɔ, eɖo kuku le ta no

Amehawo le etsi me. Eɖewo le awu kple takpi me. Eɖewo wodo takpi wo medo awu o. Nyɔnu ɖeka le tsitre le ɖevi sue aɖe gbɔ.

Amewo do dɔwɔwui eye gakuku le ta wo. Ame ɖeka edo asiwui eye wò kpe ɖom. Ame bubu hã le adzɔ ge nɛ, elé kotoku ɖe asi.

ŋutuwɔmeve do dɔwɔwui, gakuku le ta nawó eyɛ wóle ŋugo gãa aɖe me le yame, wó dɔwɔm tso dziɖegbe ƒe ŋuse ŋu, laetrikawó hã le wógbɔ

Amewo le ŋu me le gbeme. Atiglinyi ɖeka le ŋua ƒe gɔ eye atiglinyi bubuwo hã le eŋua ƒe megbe. Ati kɔkɔwo hã le gbea me.

Amewo bɔbɔnɔa nyi ɖe ekplɔ̃ ŋu si yɔ kple nuɖuɖu vovovowo. Ɖevi ɖeka tsɔ nuɖuɖu dodo na ŋutsu aɖe si ɖɔ gaŋkui ɖe eƒe ŋku me eye amewo hã le eƒa xa dzi.

Ame aɖewo le dɔ wɔwu ʋi me eye kɔŋkɔŋ le kplɔ dzi na wo si me amadede dzi kple laŋuti ɖiɖi le. Ŋutsu ɖeka le amadede dzi ɖe asi le kɔŋkɔa me eye ame kpɔtɔwo do awoƒe asi ɖe egbɔ.

Ama ɖewo bɔbɔnɔa nyi eye ɖewo le tsitre, ame ɖeka le tsitre de asi megbe, ame ɖeka da eƒe asi ɖe gbalẽ me eye wòdo ɖeka ɖe dziƒo. Ame ɖeka nɔa nyi eye kɔŋkɔ le egbɔ.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe gakpo zikpui me eye wòtsɔ avɔ ʋi ekɔ. Ŋutsu bubu le eƒe megbe, eɖɔ kuku, elé takomɔ ɖe asi eta ko na ŋutsu la.

Nyɔnu wɔme eve ŋutsu ɖeka le seƒoƒo bɔ me. Wo dɔ wɔm tso seƒoƒo wo ŋuti le seƒoƒo ba me eye egbe hã le megbe dome na wo.

Nyɔnuvi ɖevi sue wɔme atɔ ekpla nyɔnu aɖe. Ŋutsuvi ɖeka le wogbɔ medo fɔkpa o. woƒoƒu eƒe asi ɖe glate ekɔ eƒe afɔ ɖeka do ɖe ŋgɔ.

Ŋutsu woameve wodo dɔwɔwu. Gakuku le ta na wo. Ɖeka bɔbɔ, eɖɔ gaŋkui ŋku lém ɖe gakpoa nu eye ɖeka hã le adzɔge trɔ megbe dzi edɔ wɔm tso gakpoa nu.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi ele hɛ kple anagoti ɖe asi le dzodoƒi. gatsi le kutu me le klopɔtu dzi eye nago hã le agba me le aŋego dzi.

ɖetugbi wɔmeve tsitsitre ɖe atsikutsetsewo gbɔ atsikutsetsewo abe atɔtɔ amago dzamatre tomatosi aŋuti atɔtɔ green pepper sabala kple bubuawo

Lilikpo la ƒe ŋkume trɔ yibɔ eye atiwo ya ƒom sesiẽ. Atixɔwo mu ɖe anyigba. Electrikawo hã le egbɔ. Exɔ gã aɖewo hã le wogodo.

Ɖeviwo wome etɔ, nyɔnu ŋutsu ɖeka wole seƒoƒobɔ me, asiwui le asi nawo, seƒoƒowo le blu me eye ɖewo hã le seƒoƒoba me, seƒoƒowo le dzie ŋuti ɖiɖi kple blue

Nyɔnu aɖewo le tsitre eye wokɔ ɖevi ɖe akɔ amea ɖewo hã wo le anyinɔƒe eye wo le awu ʋi me. Woŋu ŋlɔm ɖe gbale si nye amadede aŋtsiɖiɖi me.

Ɖevi woametɔ̃ wobɔbɔ nɔ tsi kum le tɔme. Aɖewo kɔ aŋe tsɛsi eye aɖewo kɔ gakpo tsɛsi. Ɖeka bɔbɔ eye kuku le ta nɛ.

Amewo ɖo galɔ, gagba kple aŋetsesiwo. Etsikuŋu le wo gbɔ. Nyɔnu ɖeka le nugui vi ɖe asi. Ɖevi sue aɖe hã le kusi vi ɖe asi.

Nyɔŋu aɖe ziɔ̃ ɖe avɔ vovovowo ŋu, avɔwo abe kete, GTP, kple bubuawo ene eye wòlé fone ɖe asi.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba efefefem kple fefeŋu si nye keteke la le keteke ƒe mɔ dzi. Amevi fefewo hã le keteke la ŋuti.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe. Ɖewo ɖɔ kuku ɖewo meɖɔ kuku o. Wɔme eve tɔ ɖe gago gbɔ si ŋu atrakpi le eye wodze ɖom. Bubu aɖewo hã le adzɔge na wo dze ɖom eye ɖewo hã le adzɔge dɔ wɔm le gago la ŋuti.